Pauriri huchena hwakarongedzwa zvakayisvonaka pane komichi chena ine maruva matsvuku yakarongedzwa zvevana vadiki mapenzera eruvara mamwe matsvuku mamwe eruvara rwepfumbu. Ane zvokudzimisa zvine mavara akasiyana siyana anoyevedza. Parutivi pakanyorwa zita revadzidzi.

Mvura iri mukadziva iri kuwonekwa ruvara rwebumhudza nekuteya kwayakaita miti uye gomo zviri parutivi. Nechekunze kwemvura kune miti mizhinji yeruvara rwebumhudza uye gomo riri nechekumashure rine miti mizhinji zvakare yeruvara rwebumhudza.

Panhanho yokukwira nayo uchipinda muimba pane vatambi vakati wandeyi vane zvipfeko zvitsvuku nevamwewo vanhu vane zvipfeko zvakasiyana. Vari kuratidza kuti vari kupemberera. Zvichida vatambi vakunda mumtambo wavo.

Shangu tsaru ine tambo chena, iyo muviri wayo muchena une mavara matsvuku akacheneruka. Pasi payo panoratidza kuva neruvara rwegoridhe yakasvibira . Yakatsika pamusoro pemucheka une pamwe patema nepamwe peruvara rwegireyi.

Mundiro ine ruvara rwerupfumbu nepamwe pachena makarongedzwa chikafu chakatsvukira chakabikwa chakaisvonaka mukati mechikafu mune nhindi dzenyama uye zvinoita sematapiri, hanyanisi, madomasi zvakasanganiswa kugadzira chioneko chinonwisa mvura.

Panzvimbo iripamberi padzimba pane tuhuswa tumwe tweruva rwebumhudza asi tuzhinji ndetweruvara rwepfumbu twakaoma. Uye pane hutsi hurikupfumbuka kuratidza kuti pangadero pabatidzwa moto. Dzimba dzakawanda uye panematanda anoratidza kuti ndeemagetsi arikupfuura nemudzimba.

Mugwagwa wetara wakazara motokari zhinji uye vafambi vari kuyedza kubira mugwagwa, nechemhiri kwemugwagwa kune zvitoro zvizhinji chimwe chine chikwangwani chikuru cheruvara rwebumhudza chakanyorwa nezvichena motokari dziri kuenda rutivi rumwe dzose.

Shiri ine ruvara rweranjisi. Ine ziso dema nemuromo weruvara rwepfumbu wakapeteka peteka wakareba, unoratidza kuti wakagadzirwa zvakaisvonaka.

Parutivi pemugwagwa. Vanhu varikufamba vakawanda vamwe vakamira. Pana mai vakagara vakafuratira vane bhasikiti ravo rine madomasi akatsvukira. Rimwe bhasikiti riri neche parutivi rakavharwa nemucheka une mavara matema mamwe machena. Pane tafura yakarongedzwa zvindiro zveruvara rwe bumhudza zvine madomasi matsvuku akarongwa mukati.

Vatambi vakati wandei vemutambo vari munhandare vakaungana vachitaurirana. Vamwe vakapfeka nhumbi dzeruvara rwedenga dzine mavara egoridhe. Umwe chete akapfeka nhumbi dzine ruvara rutsvuku nemavara egoridhe. Vose vakasunga mabvi avo nemicheka uye vose vakapfeka shangu dzekumhanyisa nemasokisi.

Pamukova wechitoro pakazaruka parikonekwa nhumbi dzakabudikira dzakapfekedzwa zvidhori. Nechepamberi pemukova panegonya rakagadzirwa nefafitera munoonekwa dzimwe nhumbi dzirimukati dzinoratidza kuti dzakarongedzwa kuti vanhu vaone zvirimukati. Pane mudzimai akapfeka zvitema akapakata kakwama keruvara rwepfumbwa arikupfuura akafuratira, pamukova wechitoro

Paruvanze rweimba ine madziro matsvuku uye uriri hutema. Pakatsvairwa zvakaisvonaka. Pane tumapindu twudiki rwakagadzirwa nezvidhinha twakadyarwa tumiti tudiki twakakomberedza musha twune ruvara rwepfumvudza uye rwebumhudza yakasvibira imwe yakacheneruka. Pamba apa panoyevedza zvikuru.

Uyu rakaputswa rikaitwa zvikamu zviviri zvakaenzana. Mukati muri kuonekwa mhodzi dzakakomberedza nemunyepfu muchena unoyevedza unoita kuti munhu ade kudya. Une tutambo twakatsvukuruka twakabatanidza mhodzi idzi.

Chuma chemuhuro chakarongedzwa pachidhori chitsvuku chinehuro tema. Chuma chinezvitanda zvitanhatu zvakabatana nechekumashure kuita chimwe chete kuseri kwehuro. Zvitanda zvinemavara anoti, mamwe egoridhe, mamwe matsvuku, mamwe eruvara rwedenga, mamwe machena uye matema akashongedza. Chuma chakaisvonaka.

Panzvimbo huru ine tumiti tune ruvara rwebomhodza nehuswa huneruvara rwebomhodza humwe hwepfumbu pane marara ari apo neapo uye nechemberi pane mataera akawanda akaunganidzwa matema anoratidza kuti arikutengeswa nechimumvuri chehuswa chekuchengetedza mutengesi. Nechekumashure kune dzimba zhinji dziri kuoneka.

Mugwagwa wemavhu urikusvika panzvimbo ine miti mizhinji mirefu yeruvara rwebumhudza uye nechepamberi pane motokari imwe chena imwe nhema dzakamiswa. Pane vanhu varikufamba vachisvika padzimba dzirikuonekwa dzimwe dzine madziro eruvara rwegireyi dzimwe dzinemadziro machena anekuzasi kutsvuku.

Musikana akamira mumba yakaisvonaka yakarongedzwa. Akabata chiuno chake neruoko rweruboshwe. Akapfeka rokwe reruvara rutsvuku rine madenderedzwa machena. Murudyi akabata chikwama cheruvara rutsvuku chine pamberi pane ruvara rwepepuru nerumwe rwebumhudza yakasvibira. Mumusoro make akasunga vhudzi rake rakawedzerwa zvekurebesa zvitema zvimwe zveruvara rwepfumbu.

Pamusika pakarongedzwa zvitengeswa zvakasiyana siyana. Pane mavara mamwe eruvara rwedenga mamwe neruvara rwegoridhe mamwe epfumbu mamwe matsvuku uye mune chingwa chirikuonekwa mukati metireyi nhema. Pane mudzimai akabata mwana ruoko akamira uye vamwe vanhurume vakati wandei vakamira vakabata zvikwama.

Vatambi vemutambo vakamira vakarongana vakati vatatu vakakotamira varikumberi nevazhinji varikumashure vakamira vakati twii.

Midziyo yokurongedzera chikafu. Mizhinji ine ruvara rutsvuku, yakaita madenderedzwa yoita zvivharo pamusoro zvimwe zvichena. Necheparutivi pane chimudziyo chine zvitema pane munhu akamira kumashure kwebodho. Nechekumashure kwemidziyo iyi kune zvakarongedzwa musherefu zvine mavara akasiyana anoti mamwe eruvara rwebumhudza, mamwe zvitsvuku mamwe epfumbu.

Zvuma zvemuhuro zvinoyevedza zvine mavara akasiyana siyana zvakarongedzwa pazvidhori zvishanu zveruvara rutema. Zvuma zvakagadzikwa neunyanzvi wemugadziri zvichisanganisira mavara machena, matsvuku mamwe egoridhe mamwe matema uye mamwe eruvara rwebvudzi.

Nhandare huru inoratidza kuti ndeye mutambo wekiriketi ine uriri une ruvara rwegoridhe rune karuvara kebumhudza kakacheneruka mune vatambi vakati wandei varikuonekwa vamwe vakapfeka nhumbi dzeruvara rwegoridhe vamwe nhema vamwe vane zvipika zveruvara rwebumhudza nechekumberi kune zvitoro pane vanhu varikufamba.

Mugwagwa mukuru uri pedyo nemugwagwa mudiki usina tara. Pane imba yakavakwa nematanda uye vanhu vari kufamba mumugwagwa usina tara vakaita chisumbu vachienda havo kwavari kuenda. Pane muti mukuru wakapira mumvuri pane dzimba diki dzinoramba dzichitevedza mugwagwa.

Madziro erudzi rweshizha akashongedzwa nemavara machena. Ari kuonekwa tambo dzichibva mudenga dzichisvika pane zvinhu zvichena zvekutungidza nazvo magetsi nezvimwe zvekubayirira midziyo yemagetsi.

Chipuka chitema chine muviri mutema kubva kuzasi kusvikrira kuzasi zvese nemakumbo. Chakamhara padanda reruva rine maruva erudzi rutsvuku. Pazasi peruva pane mashizha ebumhudza. Nzvimbo yose iri pazasi yakavharwa neruvara rwebumhudza.

Murume akasimba kwazvo, arikutasamura muviri wake nekuusimbisa. Akaisa ruoko rwake pasimbi yokusimbisa nayo maoko. Akasimudza muviri wake paruoko rimwechete. Rumwe rwakasimukira rwakabata imwe simbi. Akapfeka nhumbi chena nekabudura tema.

Vanamai vakagara vakati úmwe pake úmwe pake vane mirwi yemitsvairo irikutengeswa . Yakasungwa zvakaisvonaka yakarongwa yakati kwakasungwa kuri kwako kusina kusungwa kuri kwako. Vanoratidza kuti vanotengesa mitsvairo yakawanda.

Ndege chena iri kuratidza kuti mavhiri achangosimuka kubva pasi, kuti iri kusumuka kuenda mudenga itangise rwendo rwayo. Kumashure kwayo kunoratidza miti nedondo zvinoratidza nzvimbo yairi kubva.

Kiti ine mavara akaita mutaro mutaro muviri wayo wose mamwe machena mamwe matema, ine pameso pakacheneruka mhino yerudzi rwevhu nemaziso akacheneruka ane zvitema zviri mukati ine muswe mutema.

Chikwama chakarukwa netsanga neshinda. Chine mavara mamwe eruwara rwevhu mamwe matsvuku mamwe eruwara rwebumhudza. Chine mibato mitsvuku. Uye chiri pahurirí rweruvara rwe gireyi. Nechemberi kunoonekwa zuva richipinda nemufafitera.

Mukomana akapfeka dumbi dzerudzi rwedenga. Akamira achiratidza kuva akateerera pane zviri kutaurwa nevari kutaura. Nechekumashure kwake kune mumwe mutambi akapfeka nhumbi tsvuku. Vanoratidza kuti vari munzira ine huswa hweruvara rwebumhudza nemusha une dzimba dzakawanda uri nechekumashure kwavo.

Muchigaba chinochengeterwa zvombo zvokushandisa zvemagetsi cherudzi rwegireyi. Mune zvombo zvine mibato mitsviku zvakarongedzwa uye tambo neumwe mudziyo mukuru une ruvara rumwe rwedenga rumwe rutema wekubooresa mumadziro.

Motokari yerudzi rwe rori chena. Yakamira yakafuratira dzimba dzakareba dzakawanda dzine madziro machena nepamwe patsvuku . Nechepamberi pedzimba parutivi rwemotokari panesimbi dzakawanda dzakamiswa ipapo nedzimwe motokari dzirikuonekwa nechekure.

Mumba mune zvigaro zveruvara rwepfumbu zvitatu zvakarongedzwa zvakatarisana . Pasi pauriri pane ruvara rwepfumbu rumwe rwakasvibira rumwe rwakacheneruka uye kapeti yakarongedzwa pamusoro peuriri ine mitaro yepfumbu yakacheneruka nepfumbu yakati svibire. Pakati pane tafura.

Vanhu vazhinji Vakagara vakatarira divi rinwe chete. Vachiratidza kuti pane zviri kumberi zvavakatarira. Kumashure kwavo kune miti yakaoma ivo vanoratidza kuti vari mumumvuri meimwe miti. Ari pamberi akabata chinyorwa chaari kunyora. Uye ari parutivi anoratidza kuti akapfeka nhumbi dzoushe uye akabata zvakare chinyorwa.

Shangu inoratidza kuti ndeye kumhanyisa. Iri kuonekwa chikamu chekumashure chayo. Mukati mayo makasviba kuratidza kuti yakambopfekwa. Ine tambo chena uye mitaro mitema iri kubva nechekumberi kwayo ichidzokera kumashure nezvikamu zvichena zvimwe zvoruvara hwegireyi. Iri pahuriri huchena.

Imba ine mikova yakawanda inogona kuva nzvimbo yekushandira kana kuti chikoro. Ine madziro aneruvara rutsvuku ra rwakasvibira kuzasi uye kumusoro kweruvara rwegoridhe nechepedyo kwakavakwa zviumbwa zvekudyara maruva uye miti iri kuoneka pamberi yakareba

Mudziyo wekupimisa wakarongedzwa pamusoro pesimbi dzakaturikidzaniswa dzeruvara rwegireyi. Iwo ndeweruvara rwedenga unepamberi pachena panechitanda chitsvuku pamwechete nechindiro chesirivha chirinechepamusoro.

Mukati nezvimiti zvine matanda eruvara rwegirinhi nemashizha eruvara rwebumhudza neturuva tutsvuku mune munhu akakotamira akapfeka chipika cheruvara rwedenga nemudhebhe weruvara rwedenga rwakasvibira.

Mundiro chena yakarongedzwa chikafu chinomwisa mvura. Mune sadza jena uye nyama yakatsukira yakakangwa. Tumiriwo tweruvara rebumhudza twakakangwa zvakare uye muti weruvara rutsvuku, netuma domasi netumwe twakaiswa parutivi kuti ndiro inyanye kuyevedza.

Madziro ekuchengetedza musha anoonekwa ari machena ane makwapa makwapa. Mamwe erudzi rwegireyi mamwe matema. Pane gedhi dema rakavharwa uye pamusoro pechidziro chekuchengetedza pane simbi nhema dzakakomberedzwa komberedzwa dzichiratidza kuti hapagoni kuti pakwirike.

Vatambi venhabvu vaviri vechikadzi , varikufamba munhandare vakapfeka nhumbi dzeruwara rwebumhudza dzine pamwe patema nemasokisi eruvara rwe gireyi ane mitaro michena. Neshangu dzeruvara rwebumhudza. Varimunhandare inehuswa weruvara rwebumhudza. Uye kune mumwe amire kunze kumucheto akabata mucheka anoratidza kuti arikutarira matambirwo emutambo.

Muti une ruvara rwebumhudza nemashiza akasvibira eruvara rwebumhudza zvakare. Une michero yachena kuti mbee yakaita semazai akarembera mumuti akatarisa pasi. Michero iyi inomwisa mvura. Michero iyi inonwisa mvura, uye miti inoratidza kuti yakawanda iri nechekumashure iri kuoneka.

Matapiri matatu akarongedzwa pauriri huchena. Akaisvonaka nekuurungana maumbirwo awo uye aneruvara rwepfumbu rwakacheneruka, akasvika, anopenya, akasukwa akachena.

Pedyo nemugwagwa, pakavakirwa chinzvimbo chakanzvarwa miti inoyevedza yakachekererwa zvakaisvonaka. Uye seri kwemiti kune huswa hwakachekererwa zvakare zvakaisvonaka, zvose ndezveruvara rwebumhudza. Pane chidziro chekuchengetedza imba cheruvara rwegireyi. Uye miti mirefu irikuonekwa irimukati nechidziro, uye denga reimba irimukati.

Midziyo yekutoresa mifananidzo inofamba yemafirimu pamwe chete nemidziyo midiki yekuchengetera mafirimu acho anenge atorwa nezvose zvinoenderana nawo pamwe chete nechimudziyo chekuchengetera chinogara zvose zvakachengetwa zviri ipapo. Zvose zvakabatwa zvitema zviri kuratidzwa kugadzirira vachada kutenga.

Shangu mbiri dzoruvara rutsvuku dzemhando yeNike. Dziri pauriri huchena. Shangu idzi dzine tambo dzakaiswa nechemukati meshangu. Neruvara ruchena rwakakomberedza nechekuzasi kwadzo pane pamwe patema.

Pedyo nemugwagwa wetara wakaisvonaka. Pane umwe mugwagwa wetsoka unemavhu. Nechemhiri kune chidziro chakatevedza mugwagwa. Chakakomberedza miti yakasvibira mirefu yeruvara rwebumhudza. Nechemhiri kudivi rine mugwagwa kune mimwe miti zvakare asi mishoma pane irí seri kwechidziro.

Pamukova peimba yakarongedzwa midziyo yakasiyana siyana pakawaridzwa mucheka unemakwapa mamwe epfumbu mamwe eruvara rwegoridhe. Pane murume akapfeka nhumbi dzeruvara rwebenga nezvitsvuku arikugadzira muchina achiutarisisa.

Pahuriri hunetumitaro tuchena turi paruvara rutema, panegonye rineruvara rwegoridhe nechekumberi uye goridhe netuvara tutema nechekumashure. Gonye iri rinemakumbo akawandisa. Ririkuratidza kuti ririkufamba richienda. Rinetutanda tuviri turi mumusoro maro kumberi.

Pachiso chemudziyo wereputopu pakazarurwa mafafitera akati wandei ari kuonekwa. Pane nzvimbo chena uye imwe ine ruvara rwedenga inoratidza zvakazarurwa nemuverengi uye zvakasiyana siyana zvaangagona kuita pameso pemudziyo uyu.

Midziyo mitsaru yekushandisa mubindu inosanganisira mafoshoro mapadza yakazembera pamadziro eruvara rwebumhudza pasi payakatsika pane mavhu uye turimwa tudiki tweruvara rwebumhudza.

Turima tudiki twakamera mumagamba . Tunoratidza kuti turikukura zvakanaka tuchiyevedza. tune ruvara rwebumhudza runopenya. Mumagamba makaiswa mavhu uye mufudze wekuti tukure zvakanaka. kumashure kunemiti irikuoneka ine ruvara rwebumhudza zvakare.

Mukomana ari kufamba munzira akananga kune dzimba dziri kuonekwa dzine madziro machena ane kuzasi kutsvuku. Mukomana akabereka chikwama chitema iye akapfeka nhumbi tema kubva kumusoro kusvika kuzasi. Panemiti mizhinji iri mukati nekumashure kwedzimba dziri kuoneka kwaari kuenda.

Varume vashanu vakamira munhandare yemumba vachiratidza kuti vanotamba tsiva. Vakapfeka nhumbi dzakasiyana siyana asi dzinova zvipika uye midhebhe kana zvikabudura. Vose havana shangu.

Paruvanze rweimba. Pakarongwa matombo akagadzira huriri hwakacheneruka. Pane chidziro chakakomberedza imba chakavakwa nematombo ane ruvara rwepfumbu dzakasiyana. Imba ine madziro machena uye pane nhanho ina dziri mberi kweimba dzakagadzirwa nematombo zvakare uye ine denga dema nemiti iri kuonekera muruvadze rwayo ine mashizha akasvibira eruvara rwebumhudzo.

Musikana mutsvuku. Akarukwa musoro wake nezvekurebesa bvudzi zvimwe zvitsvuku zvimwe zvitema. Kumberi kwakarukwa zvakaisvonaka zvakanamira paganda rake. Kumashure zvakareba zvichidarika mapfudzi ake, zvichirebeswa nezvekurebesa bvudzi zvakaisvonaka.

Pamugwagwa pari kuonekwa motokari nhema dziri mumugwagwa. Uye motokari inotaridza kuti ndeye kubatsira kana paita dambudziko mumugwagwa iri kuonekwa ine musoro muchena nekumashure kune zvekushandisa zvine ruvara rwegoridhe. Mudzimai akamira nechekumashure kwemota akatarisa kurutivi. Vamwe vanhu vari kuonekwa nechekumashure kune dzimba vakamira havo.

Murume akarukwa musoro wake akapfeka mhete panzeve yake imwe chete irikuonekwa, nemagirazi matema, nebhachi dema ,nehembe chena mukati . Akatesva ndebvu dzake zvakaisvo naka.

Ruoko rune mhete yemuchigunwe pachigunwe chepiri kubva kuchidiki yakatodza muti une mashizha ebumhudza. Uye rune mabhenguru maviri, rimwe rakagadzirwa nemabhidzi ebumhudza rimwe rakagadzirwa nemabhidzi machena. Zvose zvakaiswonaka.

Twushangu twemwana mudiki musikana. Tunoratidza kuti twakambopfekwa uye twakambodambuka twukasonwa. Tune ruvara ruchena mukati uye ruvara rutsvuku rwakacheneruka pamusoro, tunoratidza kuti turi pauriri huchena.

Nyuchi ine rudzi rwebumhudza. Ine mitero mimwe mitema mimwe yebumumhudza kubesu rayo. Uye ine mapapiro asiri kuonekwa ruvara nemakumbo matanhatu ari kuonekwa. Iri pashizha rerudzi rwebumhudza.

Panzvimbo yekutengesera pakaturikwa zvikwama zvevana vechikoro kumusoro zvimwe zvitema , zvimwe zvitsvuku, zvimwe zvine reruvara rutema neruvara rwe denga. Neche pazasi pakarongedzwa nhumbi dziroratidza dzinedero dziri uniform dzevana vechikoro zhinji ndedze ruvara rwedenga , dzimwe dziri kubudikira dzine ruvara rwutsvuku uye dziruvara rwebumhidzo.

Pachidhori chitema chinehuro ineruvara rutsvuku pakarongedzwa zvakayesvonaka chuma chemuhuro chinezvipoka zvimwe zveruvara rwegoridhe zvimwe zveruvara rwebumhudza yakasvibira uye mhete dzemunzeve dzineruvara rwegoridhe uye mhete yemuruoko ineruvara rwegoridhe zvakare.

Imba yokuvata yakarongedzwa zvakaisvonaka. Magaba ane maruva eruvara rwebumhudza ari kuwonekwa kutsoka dzemubhedha. Mubhedha wakarongedzwa wakawaridzwa nezvichena. Kumberi kune maruva matsvuku nezvimiswa zviri kumberi kwemubhedha zvine ruvara rwepfumbu.

Pamusika pane rekeni dzakarongwa pasi uye masaga akawaridzwa mamwe akarongwa pamusoro pemamwe aneruvara ruchena, mamwe ruvara rwepfumbu mamwe matsvuku. Uye pane zvigubhu zveruvara rwedenga zviviri zviri pedyo nemasaga. Pane zvivakwa zvinoratidza kuti zvakavakwa nemapuranga uye mune vanhu vari kutengesa zvakasiyana siyana muzasi medenga rakaturikwa pamatanda.

Vakomana vatatu vakamira umwe akafuratira vaviri vakatarisa kumberi. Vaviri vakapfeka midhebhe mitema nehembe chena, wetatu akapfeka hembe tema nemudhebhe weruvara rwepfumbu. Vakapakata zvikwama zvinoratidza kuti kune kwavarikubva kuenda rwendo.

Pamberi pechidziro chakakomberedza imba chakavakwa nematombo akabatanidzwa nesemende. Pane zvimiti zviviri zvine mashizha madiki eruvara rwebumhudza akabva kumusoro kusvika kuzasi kwechimuti uye pane nzira iri kupfuura nepachidziro panoratidza kuti pakatsvairwa. Imba iri kubudikira kumusoro kwayo ine zvidhina zvitsvuku uye denga riri kuwonekwa zvishoma.

Mureza weruvara rwedenga. Muviri wavo muzhinji une nyeredzi chena nechekurudyi. Nechekuruboshwe kune mitaro mitatu yakasangana pakati unoti michena iri kunze miviri nemutsvuku pakati.

Nzvimbo inoratidza kuti inofamba nezvitima zvakati wandei. Pane simbi dzakarongwa pasi dziri mbiri mbiri dzichiratidza panga famba napo chitima. Nechepamberi pane mugwagwa unetara. Nechekure kune dzimba dzine pendi yeruvara rutsvuku nechena uye pane munhu mumwechete abira pamusoro simbi yezvitima ava kunobira kupinda mutara.

Madhongi matatu arikudya mashizha aripasi paruvanzi. Kumashure kwawo kune imba yakapendwa nezvichena nemiti nemaruva paruritivi zvakasvibira neruvara rweshizha rwakaisvonaka.

Nzira yetsoka irikupfuura nepachidziro chinoratidza kuti chakakomberedza imba. Chine zvidhina zvitsvuku. Pasi pane maruva eruvara rwe pepuru. Nemumvuri chinoratidza kuti pane muti mukuru wadonhedza maruva aya pasi. Uye pane tuhuswa tune ruvara rwe bumhudza turi pasi turikuonekwa. Kune miti zvakare mizhinji mirefu mberi.

Shangu mbiri dzineruvara rwedenga nemamwe mavara akasvibira. Dzine zvibhande zviviri pamusoro zvekusunga shangu uye dzinekapepa mukati kanoratidza kuti itsva kunyangwe zvazvo dzichiratidza kuti dzakambopfekwa. Panetsoka yemunhu irikubudikira nechekurudyi uye dzIri pauriri hwuneruvara rwedenga nerwuchena.